Lohateny gazety iray izay mitantara fa : nisy vehivavy naolana dia notsatoana antsy, ankoatran'izay dia misy ihany koa toro hevitra izay manazava fa afaka tao tsara ny mampiredareda foana ny fifankatiavan'ny mpivady ao an-tokatrano.